Issi besan kehi lo'iza katamay de'es ha kethayi issi malan kexetdasanee izati issi mala ogeza kehi loizasa gidoyisa eretes

Issi besran kehi cora asay issippe gididi salfe salfetidi de'es.ha salfetida asa giddope issoy huphen qofe wothidigarssara qantha gixidinne bollara qantha shurabe mayidi de'es.

Issi haysan kehi cora asay tophiya kawo dokitere abiranne hara abi manchintara cora asay issipe eqi dishin istappe guye bagara qase poliseta awultey oosetidi de'es

dere cimati issife shiiqinee issi boora heregishe woykko bayzanas miisha aykkena ekkane gizayssa ba giddon haasayettishe deettisa

Issi keeththa giddon keehi cora asay issife shiike uttidi lo,iso kaallishe teehis ha lo,iso kaalliza asafe issoti issoti dabtare onne iskibirto oykkidi xaabishe deettes.

Issi bessan kehi lo'iza demiban timmirte keththay de'es ha timmirte keththanika tamareti salife salifetidi henara ha gelanas yishe keththay kehi lo'idi desi gizayisako.

Issi biccatida eriso sinttan na'amu asati eqqidi uttida ha erisoyka sinttan diza dicchatettsa zuma mala dicchos giza eriso gidishin name asati sinttan eqqidi deettes.

issi bessan issi tamare anjisanas shiiqida bootan issi aaway anjettanas shiiqida naa kushe oykkiti ufayssa miichan qoncisishi dees ha shiiqida tamareyka kee upa7etidi deees

Gammo cincha tooku waasa beyanas shiiqida keehi cora asay gammo tookku waasa kaasa maaleya mayri ubbayka oydi tammanne nam'u paydoy diizayssa dunguza medha maydi deettis.

cora asay gaammo woga may7o woykko dunguza afala dumma dumma huphen qoofeta woththidi kushen ubbaykka irxa maata oykkidi issi irxa sohon mitha qalsan eqqidi deettes

Issi bessan keehi coro asay dumma dumma mayotamaydi dumma dumma huphen qoobe dumma dumma huphen qas macashati goossa goozidi dizayssanne iza sintha baggara nam'u shiyanta maycha shimarotessa laythan aadhdhida alamaqefe zeenay dizayssikka eretti.

issi bessan heedzdzi macanne issi addey deettes ha heedzdzi macanne issi addey dizayta giddon issi addeyzi macashata tobisishe deettes ha macashata giddon issoy huphen sharbe qache dadawus

issi kaththa keeththa giddon keehi cora oydeti ista giddon qasseka keehi cora asay issife geden hanen fude duge giidi tumma tumma bessa7aaledi uttidayssi bette ha uttida oydeykka keehi lo7izays

Hayssan beettizayssa mala gaammo cimati dumma dumma alba minci dhoqa timerte keeththa diide ha timerte keeththa qoncesoy diza utetha bolla uttidi ubbayka dunguza may'o may'di deettes.

Ubbay dugeha bandira oykkidi qasseka ubbay mootore laaggide issi ogara ha hemettide deettes ha isti laaggiza oge keehi lo7iayssanne asaykka keehi cora.

issi bessan gammo cimati issife gidin issi anjisos shiiqida wogga daabbo issife qanxishewunne hokki issife menhish deettes

Issi keetha gidon asay issipe gididi issi tobe tobetishe deetes ha tobetana shiiqida asay ba kushen ubbay haathe oykidi bagay kase gaamo woga mayo mayidi deetes.

Issi bessan keehi cora asay issi bootan uttidi toobetishe dizayti beettes ha toobetishe dizayti issi baggara issi mala may' may'di issi baggara qass dumma dumma may'di dizaytikka eree.

Issi bessan shiiqidi diza abbay keehi lo7izayssane ha abbaza lanqera summa dumma cililoti de'eetes. he ella abayika

Issi besan ubayika issi mala botha mayo mayida asayi issippe gididi bagay hinira ha bagayi hara ya isoyi isuwa be,etishe de,eetes ha asatika gesan duma duma kenako

Issi abba ti isan keehi cora misatinne keehi cora maatati deettes ha abbayka keehi aaho gididayssinne iza dizantiza misati cililay bayntayssi beettes.

Gammo dunguza mayida keehi cora asay issife gidini guchche oykkini hude ubba oykkida guchcha dhoqo ooththidi deettes ha ista beyssoy qase kushen toora oykkidi deees.

Dumma dumma dere woga mayo mayida asay dumma dumma huphen qasse dumma dumma miishata wothidi zanxila dhoqqu oothi oyqidi issi kun'e soora hametishe dettees.

Issi dembban keehi cora asayi issipe gididi qofaso woykko goshsha ooso oothishe de'esi. Ha cora asayi oothishe dizayssane ubbaykka dhoqqu giidi uttidayssi eretees.

Issi keeththa pengen gashe na'ay uttidi dizayssi de'es; ha gashe na'ay ba sinththan haaththa oykkiza kubbaya oykidi gidishin izi ke'ida keeththa pengen mazgan shiiqizayssika eretees.

issi bessan cora asay shiiqidi issi ooso ooththidayssa isi aahoy qas kaamerara poto denthishe dees ha ista giddopeissoy ayfen maraxine wothidi booththa tisherte maydidee

cora asay issife gididi lo7iza katha issifedethan mishe deettis istimiza kathayga keehi mal7izazi soolloy phophileynne harati dumma dumma kutto ashoti issi galla dizayssa

issi kaththa keeththa giddon keehi cora asay dees ha kaththa keeththayka keehi diccontayssawoykko beni wode medha may7idayssa gidishin iza giddon dumma dumma maatatin wugen onget uttida

isshi denban keehi cora asay issife gididi hemettishe dizayssi beettes ha heemettishe dizay asay issafe issoy issoy kushen dumma dumma miishata oykkidi qase issoy afila woykko gaabe issoy booxa mayidi deettes

Issi nay koosa bashen qolidi kushen magala woykqo billa ekkidi koosa koosishe dees ha izi koosiza koosay birata bashen koosetishe diiza issi eretes.

Hssi bessan keehi lo7iza dere wokka ooththeti ooththetidi woykko leematey bollara garsara kamettidi keehi kayshutidayssi beettes ha leematey keehi lo7izayssanne beyanaw injetizayssa

Issi bessan dumma dumma erisoti dumma dumma medhara xaafetidi qaaphetida ista giddon makina beyzana erisoy hara haratikka xaafeti qaaphettidayssikka eretes.

Issi bessan dumma dumma erisoti xaabette uttidayssa gidishin ha erisoti bakay potora bakay xuufera qonce uttidayssa gidoyssikka eretis.

Issi eriso bolla dumma dumma erissoti micceti uttidia ha errisoti bettizayssa malla kare deere biira minzareza issi yotanas miccetidayssa besses.

Issi feesibbuukke erisoy issi bootan micetti uttidayssi beettes. Ha feesibbuukke erisoy xuufera bootha qalameni xaafettidayssa gidishin issi xaafettida luukey salo mala.

Tophi akkawo doktere abiya imedey ishi lo7za utethan ottidi karetha may7o qoodhen karabaata qache de dizayssi eretes hakawoykka haraso xeelli she dees.

issi bessan eqidi diza asati domma dumma mayke oykkidi ha asaa asas suurera gelana mala kooshey dhoqu gaana malanne hara hara miisha metoy banta mala wooththettes

issi bessan issi malamay mayda keehi cora asay issife dizayss mettes ha ista giddofe tophiya kawo doktoraabikka ista giddon dizayssenne ubbaykka kusha shiishshoykki uttida

issi issi kare dere asati karedere gallasa gallassa zeena aaththanas shiiqidi dizayssika eretes ha zeena aaththiza asati daro miishata beyidi izafe aaththeti

Ha be7ettizayssa mala issi aaway issi keehi lo7iza keeththa giddon issi miisha erisana sheeqidi ba sheeqidayssa erison dizaysseka beyettees ha erisoyka xeetanne hospontammu miliyone bira tophia yeddanas qaala gelitis

Issi paprika giddoppe ke'izza c'uway ke'eidi izi salo bishshen de'es ha c'uway salo kushshe dizayis salo dizza charikotta morizayissa dizzayissayko erettes.

issi bessan issi mashine malazi ooso ooththanas giigeti uttidayssi de'ess izaafe gasseka issi baggara keehi adussanne heegi heege gidida mithatika deettes

Issi wora tiican keehi goyettida bessazan maabirate mithay kundini wora galla shubey ichana matidi deees ha kundida shuboza denthonta aggikko asa galla gidi meeta galla dano gaththes.

Kehi cora keetha keexiza hilanchati issi bessan keetha loythishe woyko iza bolla qalamen yishe deetes. Ha qalamen tiyizayti karetha issoy, issoy qase hara medho mayo mayidi deetes.

Issi bessan naburate miththay esidayis kunddana gishin woyko geddi giidi uttidayssi beetes. issi cilila mitha bolla kundisanas hanes

Issi bessan dumma dumma eranchati qasse eranchatatassi oothasi shiiqida dumma dumma asati eqqidi dizaysa besses,ha asatika ubbay issi mala mayo mayid bollaraka..

Issi keeththa keexxesa eranchchati issife gididi keeththa keexxanaas maaddiza miishshatha kaame bolla caanishe deeththes; histhika dumma dumma miishshatha go7eththidi caananaas dhoqqu histhizayssi erethee.

issi bessan dumma dumma ooso ooththeza oosanchati issi denban biittay shiiqidayssan haaththe gelthidi hara ooso ooththanas ba gitton nam7ay zoretishe deettes haasatikka ubbay huphen qoophe ooththida

Ha beettizayssa mala issi keeththa keexxeza hiillanchati keeththa keexxanas tumma dumma miishata go'ettidi biratata issidi keeththa keexxishe dizayssenne garsara cillilay kumidaysi eretti

Issi bessan maaburate shuboy miceti uttidayssanne issi denban eqqita mithay keehi lo7idi sitigi eqqidayssanne iza bollara shuboy miceti uttidayssikka eretti.

Issi suqen de'za zali'anichchay dumma dumma eqaththa bayizidi ba bayizida eqaththa isisa isisa esitha yizza ayikenna oththizzathan ba oththida birraththa shishidi de'es.

Issi eriso ba sinthan essida keehi cora asay erisozappe guye bagkara salpetti eqqidi ba essida erisoza asay nababana mala shiish woththida ha dumma dumma asay geedora cora as gididi eqqida.

Issi keeththa giddon keehi cora asati lohiso ekkanas shiiqi uttidayta gidishin ha lo'iso ekkanas shiiqida asati ubbayra keehi ordenne lo'o asa gididi shiiqi ekkidi deetteso.

Miisha minjo keeththay woykko pooo banki keeththa geetettizayssi issi eriso kesidi ha erisoza nam7utammanne izafe bolla asas yeddidi hayssa ha eqama gelo dandayeta giidi yootes.

Issi ooki matan d'iza katha keeththan cora asay shiiqidi issife oottidi deees istafe qasseka issipoy ooththo goshsha miishata oykkidi ooththoso biidi dees

issi aaway bappe guye baggara erisoy xaafeti uttidayssa kushera malatidi iza asi nababana malanne izi xaafettidayssi lo7o gididayssa achcha tencisti miicishe qoncisees

Issi bessan tophiya zal7e bankey miisha menjiza yssi tophiya payda mishgaba maxagabana giidi kessida erisoy issi bootan micetuuttidesa.

issi kaththa keeththay keehi lo7iza bessan oge duunan dees iza mata qasse issoy kaththa keeththe geelishe dees izape ana baggara mithay qerettida mithay sinthan maabirate mithay eqqidi bollara qasse eriso tapelay dizayssi beetti

Issi keehi lo'iza medhee diza worqa mala kaamey eqqin iza sinthan qasse keehi lo'iza naya danthe dantha she dawus iza qasse issi aaway kaamerada oto denthis.

Issi denban issi aaway issi ayo otisidi iza maqidayssa zuuqishe deees ha otisidi zuuqizayssi issi iqa bolla otisidi toho wochishe dee.

Issi bessan gushsha oosos hoykko ofe ooththanas maaddiza kaameynne iza sintha bakkara keehi cora asay esiso oykkidi salfeti ekkidi dees haasata giddon issoy poliseo.

Issi bessan issi medha maayida polise daniza asati issi bootan uththidi dizayssi erettes. ha uttida asaykka dumma dumma miishsha tobetanas shiiqidi erettes.

Issi bessan tobettana shiiqida keehi coro asay dees ha coro asayka issi mala gidida mayo mayidi dizayssanne ubbaykka iskiberto dabtarenne tumma dumma xaafana maaddiza miishata oykkidi dizayssi beet

Issi keeththa fengen tumma tumma giissay tumma tumma medhu mayoy tumma tumma huphen qoobe woththidayti issife salpera woykko zuurara eqqidi dizayssi bettes ha eqqidayssi nam'i cifida xalalaqo

Issi bessan dano ashshiza asay issi keeththa bolla dano ashshiza miisha qachishe dees ha qachiza asati qachizayssa dumma dumma asati shiiqidi beyon didayssika eretees.

issi bessan eqqida asati issife eqqidi deettes istafe qasseka dariza bogge asay garsara karetha gichi bollara zo7o maydi deettes qasse baggay boochanne harahara medho may7da

issi bessan dumma dumma hiillanchati issi mala may7o may7idi huphen issi mala woththiza miisha woththidi ooththo ooththanas giigettidi deetteesa ha ooththanchatikka aasi ooththizakkonne eretenna

Issi bessan keehi lo7iza dhoqqa keeththay keexeththi7uththizanne ha keeththay keehi ha7i wode keeththanne kaawothizayssa gidishin sinththe baggaara qassi kaame ogee de7ees.

Hayssi ha'i wode keeththay dumma dumma lo'iza miishazan kamettidi de'izayssa gidishin izappekka issi baggara keehi addussa miiththay de'ees ha keeththaykka keehi kayshees

Issi iillanchaynne nam'i asay issi katama giddo geledi lo7iza soosa keehi lo'isaka lo'i wachishe deettes ha iillanchayista bestishe deees.

Issi bessan keehe cora asay henara hanara issay issa beettishe kayshe uttida ista giddon macati addetinne lo'iza asatikka dizayssi beyetes.

Issi lo'iza keeththa matan mithati tiixara qasse keeththayka keehi booththanne garo mastote dizayssanne beyanas keehi lo'izayssa gidishin izafe sintha baggara maaberati shuboy miceti uttidis.

issi oge duunan keehi lo7iza keeththay qasse izafe sinthara keehi lo7iza denbay dees ha dembay keehi hay wode ooso ootettidayssa gidishin kayshidi uttides

Hayssa keehi lo7iza keeththa huphe bolla dumma dumma topphiya bandilati eqqidi deettin izafe qase sintha bakkara kayishiza keehi cililo lo7o mithatikka oykkidi wokkas gididi deettis.

Issi bessan dumma dumma medhdheay diiza maayo mayiidi dettes ha dumma dumma medhdhoy diiza maayo mayidayttappe baggati macca giddishin qasse baggati adde giddida.

issi bessan nam'e cima aayeti uttidi toppetishe deettis ha nam7ata giddofe issinaya ba tunan maske wothada issina qaseka guufe oykkada de'wusos

Issi bessan keehe cora asay dee ha asayka ubbay duunan maske gidayssa kammidi macashati dishin addeti kaseka aykko maskeka wothonta deettes

Issi denba kehi cora asay eriso kushen oykidi dizaysi betes ha kushen eriso oykidi diza asa gedora tophiya met sate gako erisoyka des

Issi duma duma maxafeza bayziza ketha gidoni issi maxafa bayziza mac'asiya issi awas duma duma maxafeta gidope issi maxafe bayzanas kesin izika he maxafa nababishe dees.

Issi bessan issi na,ayi mayike woyiko koshe dhoqu otidayisa oyiqidi hasayanas gigeti utides izappe guyeto bagara qasi na,mu Mac,asiya issina yirara isina yirayi bayinan eqada dawus

issi ogen ke'hi corra assay sinththara ereso oykiddi issi bessara qanxishshe de'ttees ha corra assay qanththiza oge mattan dumma dumma lo'iza miththati tiixana dizayssa besseee

Issi eriso bolla dumma dumma achcha aakimezayti aakumishe deettees.A chcha aakumeti issi bessan ba erisoza kessidi isti akumizayssaka qonccisana giidi deet.

Issi bessan maaran eqqidan keehi cora gidida kaameti deettes istafekka guye baggara lo'iza mithati geessan dhoqu gidaytinne dumma dumma mithati deettis.

Issi cora asay sheeqida bessan issi aaway kushe dhokko wooththidi issi aawa sinthan eqqides ha izi eqqida aaway hophen qoybe wothidi zo7u mala gidishin iza matan eqqidayssikka zo7o

Issi erisoy issi bossan micattidayssi payatetha bagga yootisa payetetha eqotafe micettidayssi beettes ha micatidayssikka payatetha gish xaafettida miisha erisees.

issi bessan dugaha tophiha ayso aawa xalanku nerenne hara cora asara issi bessan uttidi deettes istika dungusa mala issi deres dere muka may7o qodhen yiicidi deettes

Issi bessan keehi lo'iza ogeera cora asay hemetishe de'es. Izanka gasseka oge poo'iso woykko maabirateyka dees. Izappe haddirsa baggaranne ushacha baggara cillila maataykka de'es.

Duge ha tophiya aysso aawa xilahoneranne hara keehi cora asatara issife kididi topbetishe deettis haasata giddon macay addeynne yela gatikka dizaynsay erettis

Issi keehi dempa gidida ogen keehi lo'isasi dees izafeka sintha baggara keehi lo'isa keeththayka keexeti uttidayssa gidishin issi baggara qasseka dumma dumma mithati toketidi deettes

Issi bessan dumma dumma keeththati deettes ha keeththatabe qalqase issi baggara kchilillanne dhoqu giidi uttida mithatiga dihin keeththa fengen mithata go gakkanaa zumma malay bees

Issi bessan kehi lo'iza dhoqa getetiza woyko derejay derejay de'iza keethay de'es ha keethay duma duma medhoy de'izayssanne beyanaw lo'idi dizaysika eretees.

Toophphiya kawo doctor abiy ahimedi afirkkaa issipetheththaa shamppoone giddon ai woykko ha wode digithaale geetheeththizayssi silxxanaa ekkizayssa eriso bolla xaafethide de7ees.

Issi dembban dumma dumma erisothi amaaraththo qaalan xaafeththizayssi beeththes;ha erissothi dumma dumma miishshatha erissanaassinne xalee issi bessan bayzeththizayssa bessanas eqqidaytha koo.

Issi denban keehi cora asay issife gididi eqqidi istafe guye baggara gassi kumonta keethay keexxettishe dees asatikka tumma tumma mayo ma'idi eqqidayssinne huphen pakay qofe wothidayssi eeretes

Hayssape ettizayssa mala keehi cora asay eqqidayssa giddope issoy tophiya mekelaakey mayo mayri dees issoy qasse qoodhen bana ereso woykko baajje geetettizayssa aaththedi dees.

gammo zone arbaminci katama giddon beettiza issi keehi lo'izanne kare derefe beyana yiza asas kaha goochchiza bessay issife lo'iza dumma dumma medhatan tiyettidi uttidayssi eretes

Issi bessan goshsha goyiza kaamee issi bessan gosha goyishe tiis ha goyiza kaame medhay zo'o gidishen yafaran yefaran goyishe tiis.

issi bessan tophiya mekalakea oosanchatinne dugah aysso awa xilahunera gididi keehi coora asay issi bessan eqqidi issi miisha dhoqu ooththidi wachishe deettes

issi bessan geedora khi cora asaynne sinthara qasse issi polisey eqqidi dees geedora diza asay keehi cora kididayssinne sinthara dizayssi masara tookkidi dees

issi oge duunan eqqida dumma dumma medhay diza miishay eqqidi dizayssi dees ha eqqidayssikka oge bolla kaamey ba hemeto keenaa lo7ethi guutharanne qass gi hemethana mala bessiza malatakko

Mithatetoizamitha puute tokanchati issife gidedi mitha tokkishe dizayssi beettees ha mitha tokkizayti issife gididi gidishin issoy puute biittan naaqishe dees.

Issi keththa giddon duma duma lo'iza uttethatinne henira hanira tophphiyanne duugeha tophphya banndiratti dettes keththay kehi wolqqama keththa gididayisika erettes.

issi bessan dumma dumma miishati deettes ista giddonka geeshsha maxaafaynne hara qase dumma dumma lo'iza miishati issi keeththa giddon deettes

Issi bessan keehi cora asay shiiqidi issi keeththe giddon kutoti deetes ha kutoti deetes iza giddon uttida asay haaththe oykidi deetes.

Issi besan diza polisey yedhidi bollara Hana Hani tophiya mayo mayidi issi besan uttidi kushe issi issa bolla wothidi de'es.

Issi away das giza mayo mayidi kushshen iskibrtoto oyqidi xaraphphe bolla xafanass dabtere micdi xafishshe dizayissanne ha xelon dizayssa eretess

Issi yumburisten tamarida eranchati isti wursethan mereqawoykko anjeso gakkidi anjettanas shieq uttidayssi bettis ha shieq uttida asayakka issi mala mayo bollara mayidi dee.

Poliseti issipe gididi shuchcha issi bootape denththidi hara bessa epishe de'etees; ha isipetethan orde shuchcha denththidi istti epizayssa gidishin issipetethay wolqa gidoyssaza eretees.

issi bessan issi ogge duunan issi aaya de7as ha aayakka huphen sharbe qachchana geeshshatetha naagannan maaddiza may7o mayada ogezara hemetashe dawas.

issi bessan heera geeshshatitha naagiza heehu cora asay heera geeshshatitha naagishe deesha geeshshatitha naagiza asay issi mala may7o may7idi banta heera pittishe deheettis

heera geeshshatstha nagiza asati baynta heera geeshishe deettis ha heera geeshshati thaana giza nam7i asati feexa ekkidi baynta heera pittishenne lo7ethishe deettis.

Issi bessan keehi cora gidida asay heeran iita miisha buuru shiishidayssa kame bolla caanidi hara boota efi qolanas cora asay shiiqidi caanishe deettis ha cisti caaniza kameka booththa medho gididayssi erettis.

issi denban cora asy issife keydi heera geeshshatetha naaganas dumma dumma pittiza miishatara ishina woykko buuro diggishe deettis

Issi bessan keehi cora asay oge bolla keydi heera geeshshatetha issibetethan naagishe di'ees ha naagiza heera geeshshatetha naagiza asay issife gididi issibetethan eqele dizasdere.

fayda geefettizayssi mooretikko iza lo7echanas maaddiza erisoti issi moobale silke bolla dizayssika erettees

Isi aaway sinthan dumma dumma haaththa mala hayllandon woththidi keehi lo7idi uttidayssanne kushen silke oykkidi sinthan kayshiza uttiza miishi wothidi dizayssikka erettis.

hayssa beettiza erison ha7i kezida erisoy dumma dumma banketa inte faydara oyssechite giidi eriso kessidi laxafi wothida

ha toobettana sheeqida keehi cora asay ubbaykka baas xaafana dabtarenne ubbaykka haaththa oykkidi deetes ista giddon baggay qasse geessan cima gididayta baggay yelagatako

issi bessan asay shiiqidi hayssa payda gizamma toqaza kessizi dedeettes ha kessi dedizayta beessoy ayfa geesh beyizayssa ayfan wothin oosanchay komputerin beishi deessa

issi aaway huphe qoophe wothidayssi duunan qasseka mayke kooshe dhoqu histi haasana maaddizayssa oykkidi dishin ha aaway qasseka dichchaetha bartemaayo mayllidii

Issi messan qoodan keehi cora gidida derey issi denban kuwaaseykka itti aggin iza wuchchana shiigidayssi ubbayka dendidi kuwaase kaassa demba gede gelida.

issi gaammo cincha tooku kuwaase eqamas aawa gidita issi away mayka oykkidi haasana giigettidi dishin izafe qasseta gunde bagkara dunguzay miceti ottides

kammo dunguza may7o may7ida keehi cora attom asaynne laxana kuto woykko xibabefe ootettida may7ota may7ida cora macashati iisif kididi eqqidi deettis

Cora asay shiiqidayssa matara nam'i keehi lo'iza asati hemeti aadhi bishe deetes istappe qasse bolla bagara cora asay uttidi dizayssikka hana bagarakka hara asi dizayssi beetees.

Issi besazan duma duma asay dizaysane ha asay ubayka kushe dhoqu histidi dizaysika beetes kushe denthidayti ubayka yelaga gididaytika issi mala mayo mayidi deetes.

Issi bessan keehi cora asay uubbay qodhen dunguza yiccidi huphphen baggay qoppe woththidi eqidi dettes ha cora asappe cimatinne yelagatti dettes

issi bessan keehi cora miishay de7es ha miishatikka ubbay issi mala medha gididayssenne be7anas lo7izays gididayssika erettees baggay salo mala gidishin hara hara medhoykka dees.

Issi bessan keehi lo7iza asati issife gididi uttidi deettes ista giddofeysoy uphen qoobe woththidi kushen silke oykkidi qasse iza himmatan diza nam7i asatikka kushen saate haaththidi deettes

nam7i gita asati issi bessan sarora paalliza orophille matan eqqidi deettis histika orophilleza bolla kiyanas giigettidayteinne issa hissa beettishe dizayssi eretis

gammo cimati issife kididi dide dumma dumma miishata oykki didites baggay huphen qoophe woththidi baqay qasse gaammo dunguza hashen afala tumma tumma miishata maydi dizayssi kayshidi dizayssi eretees

issi keeththa giddon dere woganne isporte ministerey ba cugatas dumma lohiso immishe dees ha lohiso kaalliza asatika ubbay kushen haaththa oykkidi woznappe lo7iso kaallishe deettes

Issi bessan dumma dumma asati eqqidi deettes haasati istafe dariza baggay dunguza may'di hashshen laxana yeqqiti dezayssa bessees.

dugeha tophiya ayso aawa xilahooney cora asa sinthan eqqidi dunguza qoodhen yeggidi ayfen maraxin wothidi eqqidi asa sinthan de7ees

Issi demban keehi cora asati addeti macatinne huhphen qoobe wottodi issi muuze giddon beyana gelishe deettis. He muuze giddon giddora batalayka dizayssi eretiis.

issi bessan qoodan guutha asati issife issi keeththe giddon deettis ha keeththayka ooso ooththizaso woykko kampane keetettizayssa gidishin heejzdzi addeynne nam7i macay dees

issi bessan issi aaway kooshe dhoko ooththanas maaddiza mayke oykkidi issi eriso asas aaththishetishin ha izi aaththiza asay beettontason uttidayssa gidishin aaway bicha beettes

Issi beesan tobetana shiiqidayssan issi keeththa giddon dumma dumma injjetiza bessan uttidi de'etes. Ha hadirsaranne oshachchara uttida asa giddon tobbisiza aayiya haasa'izayssa xaafishe deettes.

issi bessan issi polisey kushe xaaladi utti uttides ha polisey keehe shenutida asa milatidi dizayssa gidishin bollara polis maymaydi deees

Issi bessan oyydu assathi eqidi detes ha asathappe issoyi polisse gidishin qassi namaathi hara osso othiya ossanchathako ha polisse huphen qophe wothidi lukke nababishe dees.

issi denban cora polisey silxana ekkishe dehes ha silxana ekkiza polisetekka ubbay issi mala may7omay7idi issi petethan durusa durishe issi denban deettes

Issi bessan heedzdzi poliseti uttidi deettes istas guye baggaraka gaammozonne boroda goradan diza qabaleta giddon dizayssa erisiza erisoyka qaapheti uttides.

Issi keeththa giddon cora poliseti issife uttidi baggay silkepfe baggay qasse xaafet uttida dabtareppe nababishe deettis ha nababizayti ubbaykka polisekko

Issi denban dumma dumma polisetenne iza mazan utteda cora asati deettes polisey kushen saate haaththidi polise may7o may7idi uttidayssinne kuwa hamaran qanxisidayssi beettees

Keehi cora asay iissi tobe bootan uttidi tobetishe dees ha tobetizasafe baggay ayfen maraxine wothidayssa bagkay qasse himidhay kareth gididayta bakkay qasse kushen xaafanas dabtare oykko uttidayssega yaadheta.

Issi xafeti uttidaysi erisoppe sintha bagara issi mala mayo mayida c'ora asati eqidi dettes ha eqida asati ubbayka issi mala mayo mayidatanne kare ASA gididati eretes.

Issi geshsha biro giddoni oyidu asati deteesi ha oyidu asatappe namati xaafishe dishshin isitappe gedo bagara qasekka tophphiyanne hara banidiratikka qaphpheti utida

Issi denban keehi cora asay ubbaykka sa'an ichchidi ayba ooththizakonne eretonta soho mala gididi ubbayka addey maccaynne yelagay cimay ubbay ichchidi de'es.

Issi bessan keehe cora asay issife gidinne hemetite gede wora giddo biidedeys ha cora asay bizayssay daro bagga asay qas hista giddon bootha laxana maydi deees.

Issi bolla keeh cora kethay ogeppe issi bagara kexetishe de'es. Ha kexetishe diza kethay kumontanne bollara duge karay bantaysa gidid mithay bicha kexetides.

Dokitere abiy woykon tophiya kawo dokitere abiy ahimedeyne pizza mattan dumma hara hara asati uttidi dettesi izzi qase toho qaxidi nam'u kushe oyde Galla qaqidi Des.

Ha issi bissan keehi ottida asay dumma dumma poliseti geedo baggara cimatinne hara hara yelagati issife gididi tobe toobetishe de'ettesa.

aawati issipe gididi issi bessan photo dendanas giigeti uttidi ha xeellishe deettes ista giddon qasse issi aayakka eqqada dizayssi issi baggan beettees

sinthay keehi yashshiza issi aaway bollara gidi gadhisara keehi lo7iza mayota maydi dees ha aawa sinthay keehi yashshizaz gidishin isi mayda mayoti qase keehi lo7izaytakku

Issi bessan lohiso ekana shiiqida keehi cora asay gannaranne xadera giddidi dumma dumma mera mayida asati lohiso ekishe dettes. Ha lohiso ekana shiiqida asati ubbayikka guutha haathi oyikki deettis.

ha issa ha beettizayssa mala dumma dumma asati keehi lo7iza issi keeththa giddo gelidi ba ootoza shiishizayssa isti qase uttidi shiiqiza ootoza be ishe de7eettes

Issi eriso bolla issi yelaga naay eriso ega oykkidi miicishe ha erisoza qoncisanas dizayssi beette ha erisoyka amiratho qaalan xaabetti zayssawa.

Issi Giya giddon bayzanasinne shammanas giddi dumma dumma asatti Otto shamizay hara hara mishshatta shimiday gidishin aggiyay qasekka uqqulo keththi banttayssanne asaykka guuththo gatare bagga gidayssi erettes.

Issi besan kehi Cora asay qodana Ichacha gidida asayi issippe utidi detese ha asayikka gunfane issi nayo be'ashe detese

Issi bessan keehi cora asay issife shiiqi oottides ha shiiqotida asay ista giddon yelagay cimaynne tumma tumma asatikka issife deettes.

isse iga bayziza woykko mayo bayziza keeththan tumma tumma may7oti bayzettanas geydi micetidi dentisa iza shammanaska keehi cora asay shieqidi iza matan dees

maca nayta toho kuwaase kaasa kaayide dizayte gidishin istafe issoy issi macasha naya arbamice toho kuwaase kaasa may7o may7ada daawus

Issi bessan issi aaway kaalethishe diza cuugati issi aaway kaalethishe dishin izi kaalethizayssa ka habe istika kaallishe deettis.

Issi kamen gelanas giza chora asay eqidi dishn kameza lagiza kame shupere asata gelsanas kareza doishnine bahupe gelsi gidon gelsi eqidaysi eretis.

hayssa ha beettizayssa mala tirafike dano naagiza tirafike poliseti ogeza duunan likefe daro caanida issi naa oykkin asay wodhdhidi woossi dedes ha tirafikekka eqqi dide

issi dere giyan woykko dicconta katama daaniza giya giddon cora asay dees ha asayka issi issi may7o aykkonne hara hara miishada shammanaz shiiqi uttidayta gidishin demban lo7o keeththi bayndayssikka eretees

Issi oge looththiza kaamey ogeza looththishin iza matara qass keehi cora asay he metishe dees ha oge loothiza kaamey biitta henafe ha ogezan aaththees

issi bessan keehi cora nayti issife gidi uttidi issi kaasa kaishe deettis ha cuttida say zaera woykko kibe mala gididi issi bootan uttida

Tophiya telekoome oosanchati issi bessanuttidi dumma dumma oosota ooththishe telekome oosoza komputeren ooththishe deettes istika oothanchata gididaysiga eettis

issi hay wode keeththay issi baggara qase issi baggara dumma dumma qalati tuceti uttidayssi dees ha hay wode keeththayka lo7is talati uttida keeththayga nam7ayka keehi lo7izayta

issi bessan dumma dumma issi deres diza hophe qoobati dumma dumma qasseka qoodhen yiidhiza sharbeti issi demban micetu uttidayssa bessis ha hophe qoobatinne mawoti keehi lo7izaytakko

Issi dembban manqqo duulata mala giya daara kayshonta manqqo giya gidada uttadus. ha giya giddon issi lo'o keeththikka ba lo'o may'o mayida asika ba asayka wuri manqqo hiyeessi uttis.

issi bessan dumma dumma payda mazagabiza asati ba misgaba uttishe dishin cora asay qassena issa hayssa heera biini malagabettanas uttishe dizaysseka beyttessa

Issi dunguza mayida maca Naya issi wora tiixa bada daws. ha duguza mayida mayis hu'ey keehi adusa duge duca wodhizaysa gidishin qase duma medhoy hu'ezas de'es

issi bessan keehi dhoqu ida zumay cilila may7di deees ha zuma behena baggana ziqatinne tilba zangaratekka dishin zumay ubbafekka keehi cililidi de7ees

Issi woran kehi adusa mithayinne malan lo,iza kehi xuma worayi dizayisi betees ha mithazappe daro bagayi hayithayi betontayisa gidishin izas duca,yi woyiko anoyi orde gidizayisa eretes

Na'amu yelega macca nayti issi bessa beyana biddi keehi uffayitidi na'amayka issi kushi salo denttiddi issi kushira issay issa oykketidi dettes isttikka bollara issi mala mayo mayyida.

issi gaammo may7o mayda issi macasaya issi bessan uttada daus ha uttida macasaya keeha lo7izaaronne hophe yeddada too cogata uttadus

Issi bessan dumma dumma asadi podo dendana shiiqi uttidayssi bettes ista giddofe namay hayfe maraxine woththida issi macenne issi addey inkoogeti nam'ay qasse kushe salo denthidi dees

issi bessan eqqidi diza colo asay tumma tumma gaammo dere woga mayota maydi leemisoos ite maydi toora oykkidi gondale oykkidinne tumma dumma dunguzata huphen qachidi deettes

issi macanaya issi demban eqqada kushen silke haaththada garsara karetha may7o bollara iza bolla ooth huphen qoobe wooththada eqqa dizaara bettas

Issi bessan nam7i addeynne nam7i macay deettis ha isti eqqida dembay keehi cililla gidishin issoya dunguza hashen yeggada huphen qoobe qachata gidishin issaya kase sharbeaaxadadawas

Issi ketha gidon duma duma asati tobethas shiqi uttidaysa gidishin ubbayka kushen dawtaranne iskirito oykidi tobetha kaara xaafidi dizaysika beetes.

Issi besan thophiya derethetha mathawuqa woykko faydda gethethizayssa mazagabiza issi macca assaynne mazagabethanawu shiqiza kehi cora assay ba mizgeba othishe dethess.

Issi bessan Nam'e Macca nayti de'ttes ha macca nayitappe issoyi comppoteren issi nayo ayikko mishshe mazagabashe dishin issi naya qase iza mazagabetizayisa kallashe dawus.

Issi besan kehi c'ora asay shiqidi de'es ha shiqiza asayka ba kushen kushen luke oykizi dizaysane sintan tamarsiza asi din iza kaletishe dizaysi eretes.

issi keeththa giddon qoodhen laxana yiicida tumatumma maca nayti issife kitidi uttidi deettes ha iziti uttida keeththa bolla issi baggara erisoy dhoquki qaapheti uttides

Issi keeththa giddon nam'i macca asati deettis. Ha macca asappe issi naya sharbe mayadda huphphen gossa qachchada dishin issi naya qassi izo kompiteriya bochchasha dawusu.

Payda woyko digital matawoqa kessana bida asa kesisiza eranchaya ayfen wothiza ayfe lo'otha shakiza miisha issi nayi ayfen naaqada kompiteren wochashe daws.

Ha bessan cora tamaareti tophiya birawu mettaweqiya getetiya kessanaas salpeneqida. Uttida Salpetida duma adetine maccati issi mala Myo mayidi Detes

Issi bessan nami'i macca nayti uttidi deettes. Ha uttidysappe issi naya issi nayo poto denththashenne iza ayi ooththizakkon essa woththadus. Issi naya qasse izo kompiterera be'ashe de'awus.

issi bessan keehi cora tamarey tophiya berawe matoqa woykko fayda geetettizayssa kezisanas yiidi salpen eqqidi deettes, ha ooththizaytikka nam7ati ista mazagabanas giigete utida.

issi bessan keehi cora tamarey issibe shiiqidi sinthan dumma dumma tamarana maaddiza miishata ey wothidi dizaysekka beettees tamarete ubbay bollara issi malanne garsara dumma dumma shurabeta may7ida

Fayda keesesanas keehi cora gashe nayti issife salpeti didishin ista issi hiillancha keesesashe daas ha salpetida nayti tamara gididayssi eranas dandaye.

Issi macasaya yidha idimmada kushen luuke woykko ha'i mirca yegganas kezida karde kushen oykkada dawos ha kushen oykkata dizaara bishama maayatos.

issi bessan keehi cora asay salfe salfetiti deees ista giddon sinthan eqqiday arsenale maaleyaa izafe qasse kaallizayti dumma dumma maaleya maydi dishin issi kayshonta macanay ista giddon eqqada dawos

Issi bessan dugeha tophiya asata aysso aawa xilahunenne iqas nam7ia asati issi bakkan deettes ha nayti silkefe be ishe dishin xilahune qas ista beishe dees.

isi toho wotha paalametoy isi wothancha shalaqa biname geetettizayssa kaalethon oy7iza xoonon eretidi beettes

toho kuwaase kaasanchati toho kuwaasa ka7i simidi ubbayka gede ogezara hemetisheti heettes isti hemettizayssa beyssi baggara qas wooray dizayssi keeyi cililanne adussa dusa mithati deettes

issi wothanchaya woxxa xoonada ba xoonnidayssas woyto ekkada bollara qase tophiyatetha qoncisiza mayo mayada da'as ha iza xoonnida gish woyto ekkada keeha ufayettawus

Toho kowasse kaayiza kehe cora nayti issife gidini poto dendanas shiiqidi kaassafe simmidi poto dendishe de7ettes ha poto dendiza asatida dumma tumma medhaydi zemmayo may7ida.

Issi shalaqa naya wolko shalaqa worqinesh idata getetiza naya issi kataman wotha woxxata xoonada kushe dhoqu istata ufayssa qoncatashe dawassa

Issi bessan nam'u hasati uttidi issi kowaase kaasa shiiqida asa issoyissa malatetishe dishin qasse kuwa giddon macanayti gelidi kaasanchati uttidi carko kishe deettis

Toho kuwaase kasanchati ka'yiza denban issipe shiiqi eqqidi poto dendishe deette. Ba matara qasse kuwaaseka saan woththidi ista behana baggara ista erisiza ista hiillay eqqidi deess.

tophiya banke toho kuwasa kaasanchati ba ka7iza may7o may7di meyda gelidi eqqiti dishin isti qaseka tamman isi qudurey tamman hospun paydonne dumma dumma hadata maydi eqqida

issi demban shiiqida cora asay issi naa dhoqu histi pude ba kushen kushshen oykki tookkin naay ista bolla zokkon ichchidi miicishenne ufayetishe dees

Issi demban tooko waase kaasan xoonnida nayti issi erisoy geeton xoonnanchata giidi miceti uttidayssa sintha baggana eqqidi dishin ista erisiza aawaykka ista giddon eqqidi dees.

Issi bessan dumma dumma toho kaasanchati eqqidi lo7 uttidayssi beettees ha toho kaasanchatika issi mala may7o maydi dizayssinne ista ge darisiyay istamatan eqqidayssi beettees.

issi kowaase meedan kuwaase gii darettana shiigida asay issife dizayssenne ista giddofe issoy kundin issoy kase iza bollara guppi aadhdhizayssi eretizayssa

Issi issportte keththan mashshiney dess isdi gela'oykka woxxishe dess.

Issi keeththa giddon keehi qara gidida paasetinne qerettana shiiqida mithati de7ettes ha paaseti keehi qara gididi shiiqidaytanne miththata qeranas injetidasa gididayti eretes.

issi walqama jenenetirey issi bessan ichiti indishin ha chinnetirey ba bolla dumma dumma paydoti xaafetu diteyssanne naaqanas woykadizayssi gidoysi eletes

he mayo sekiza narbey issi bubpessan mutidi deees ha may7o sekiza narpey woykko maashiney medhay booth gidishin sikana giigetti uttidayssa mala gididi uttidayssi eretees

yetha yexxanas go7iza dumma issi miishay deees ha miishay yetha yaxxishin yiththay kayishidinne kaha goochchana mala dumma dumma miishata go7isidi giigissees

hayssa beettizayssa mala tophiya telekoome oosanchati erisoza issii miisha galla xaafi woththida ha isti xaafidayssi tiixay tiixay booththa gidishin giddon karetha miishi dees

Issi bessan dumma dumma erisoti woykko makirosopte geetettiza erisooti tiktokke shammanas dandayeta giidi xaabete uttida erisoy deees ha erisoyka dumma dumma medhan xaafete.

issi bessan dumma dumma kaameerati eqqi uttidayssanne keeththay keehi lo'ida woykko yashshiza keeththe gididayssi beettes ha keeththa giddon hara dumma dumma iqati ba keeththay bichina

Issi oge bolla cora asay addetinne maccati issi mala biskilite oge bollara gede laagishe dishin izape qasse issi baggara lo7iza keeththay de7ees.

Issi lo'iza ogera kehi cora kameyi he ha haniteretishe dishshinni he besanni qasekka tixara tixara mabirate miththayi eqqid dizayiss eretees.gidora asayi he haa hemeretees.

Makinadano naagiza keehi cora asay issife gididi issi bolla eqqidin deettis ha makina dano naagiza foykko trafike geetettizayti issibetethan eqqedi dizayssi beettis

issi bessan keehe cora asay issi demban shiiqi uttidi de'ees ha uttida asayka issi asay eqqidi uttin hinkoyti utta gidayssaka eretees

Issi eele abba duunan dumma dumma mithati abba duunan ichiti deettis iza giddoraka qasse abbabe duuqana shiiqida keehi cora asati haaththa duuqishe deettis.

Issi bolla eqqa caanida bajjajey hametishshe dess issi macciya gaabe mayidda dawusu.

Issi dembban cifiri eqqiza keehi cora makiinati deetes. Ha makinata medhdhay, geesaykka ubbay issi mala gidishin iqa tookidi hara bootappe hara boota efanas maadiza kaameta bichchakko.

issi oge heeran issi salo mala gidida heedzdzi tohon hemettiza bajjacje kaamey eqqidi deees iza matara qasseka nam7i asati issoy kushen zambille goochchada issoy coo hemetashe dawas

Ayzaha beettizayssa mala issi aaway toho silidaawa keeththa geltishe dees ha izi gelshizayssi gaare woykko ista tookkanas shaykisiza miishara issi keeththa hafiishe diizayssekka bette

Issi bessan oge bolla kaame laaggiza laaganchay oyddi goomara katidi heemettiza kaame laaggish deees ha laaganchay masotera kamiza kusha kessidi wochishe dees.

issi bessan heedzdzi asati issi keeththe giddon deettis ha keeththa giddon diza asatabe issi naya maca gidishin nam7ati adde issi gaathi gaystachan deees

issi bessan keehi lo7ogitida ha7i wode keeththatinne keehi dhoqa doqa pooqeti deettes istafeka kase sinthe baggara keehi lo7iza ogizada kafe hemettishe deees

Issi besan keexetti kumonta ha'i wode keeththae woykko pooqe geetettizayssi hute keexxettishe dishin ha pooqe keehi azussanne sinthafe kumidi keehi lo'anashon

Issi keeththa giddon qooxan heeththi asi issife gititi dees ha asata giddofe nam'ay adde gidishin issi naya huphen karetha sharme qachada diza macanayo.

Essi Besan Kehi ccora asay shiqidi Dizaysaphe Esi away Maccane Aden Nam'i Nayta Shishidi Maxafe Nababisishe De'es Ha Maxafe Nababisiza Adey mume Mayo Mayo Mayidi Karabata kaccidi Des

Dumma dumma ha'i wode keeththati issipe keehi lo'iza bootan licceti uttidayssine ha issi bagara qaassi oge po'oy po'idi dizayssikka bettees.

issi bessan qaaphettida erisoy tumma tumma persentera qancettizayssa erisanas siyaaway hizamatan garsera bollara kushe wooththidi giddon xaabettidayssi dizayssi eretes

nam'i asati issi iqa shammana shiiqi eqqida ista giddon aaway huphen qoobe woththidi gaaththara karethi bollara bunna geetettida mala mayo mayidi eqqides

Issi lo7iza keeththa gelosoy eqqidi dees ha keeththa gelesoyka keehi kayshidayssanne asi beyanas injetizayssanne kaa goochchizasa qididayssi bettes ha keeththa gelesoy booththa luuke malara kametti uttitas.

issi oge duunan keehi lo7iza keeththay keexetti komiti dishin iza sintha baggara dumma dumma qommo oyddi tohoy dizaytinne heejji tohoy diza dumma dumma kaameti eqqidi denban deettes

Issi keeththa giddon qoodan keehi cora asay issippe gididi uttidi deees, ha asayka qoodan cora gididayssanne issay ssara matatti bakka eqqi bakkay uttidi deees.

ssi keeththa giddon piratapfe oozettida dumma dumma miishati moykko tamare ichana go'ettiza algati issi tamare aqoso woykko dorme gizayssa giddon deettis ha algatika dumma dumma miishatara mela deettis.

tophiya timirte ministirey paacenne iza aramiza boota eriso kessidi mici woththides ha erisoyka dumma dumma medhotan xaafettidayssanne asi nababishin kaha goochchizaysso

issi timirte keeththa bengian cora asay bakay ha keeshshenne bakay gede gelishe de7ettes ha timirte keeththa giddoy keehi lo7iza woratan kamettidayssakku

issi bessan issi aaway saledan tamarsana sheeqidinne ha aaway hara asi baynda bappe eqqiti teees heyaddas hu7ezikka bo7anne buchay tizayssaw

Issi keeththa sinthan keehi cora asay bollan qasseka istefeka dariza afaynne keeththay keehi lo'izas gididayssi deettees ha keeththa garsanka keesi cora asay nee.

Dumma dumma tamareti banta dabttare iskibirtone lo'iza utheththan oottidi tamarishe de'ettes. Ubbayka issi mala mayo mayddi ubbayka huphphen qoobiya wotsonta de'ettes.

Issi kehi lo'za sallo mala medhone dumma hara hara medhdho mayida keththa timirte keththa gettetizayssa mala timirte keththa danizayssi de'es izappe sinththa bageraka issi astamarey eqqidi de'esi.

Gashe tamaare nayti ba tamaare keeththa giddon eqqidi ayfe kushen ubbaykka dhoqqu histin oykkidi dizayssi beettees ha tamaareti qasse baggay kushe qaantha ubbay mayidi arsenale tishertte mayidetes.

Issi kifile giddon heedzdzi asay komputere go'ettishe dees ha go'etteza komputere tappe nam'ay adde issoy maca gidishin macaya huphen goossa xaaxa qachcha wothada dizayssi betes.

tamarey ubbaykka baynta kushen guutha bandira oykkidi salpera eqqida ha tamaretikka issi malamayo ubbay maydi dizayssikka salo malamayo gididayssi eretii

issi timirte keessa tamareti issi bessan qoodan keehi cora gididayti uttidi deettis ha uttida gashshe nayti ubbaykka tamare gidido gisho zokkon borsabaydi deettis

Issi keeththa matan coro asay issippe gididi keeththa lo7ethishenne iza bolla lo7iza lo7iza medha ti7ishe issippetethan ooththishe deettees. Ha ooththiza asay ubbayka issi mala mayo maydi deettees.

Issi keeththa giddon keehi codha tamareti tamman nam'antho yuusho paace ekkanas giigettidi komputere bolla ba paace yiin ooththishe deettes ha ista lohisiza aawaykka ista bessishe dees.

hayssa ha buutan wolaytha liqa nam7anhodeetha timerti keeththan tapela woykko erisoy dizayssi eretis ha erisoykka nam7u shi tophiya marotetha laythan medhettida

Issi cora tamareti anjettanas shiiqidayti ubbaykka issi malamayo may7di dizayssa bessees ista anjesanas shiiqidaytikka qasse ista giddon aadhdhe aadhdhe dizayssekka bettes.

Timirte eqotay timirte ministere gidayssi issi ba erisoza essidi wuthidayssi bettees ha erisoykka dumma dumma medhatan gididi maxaafa malay miceti uttides.

wolaytha sooddo doqatetha timirta keeththe geliza gelosoy dees ha gelosoy keehi lo7izayssanne coda asay izara gelishe dizayssikka beettees

issi keeththa giddon issi astamarey tamareta tamarsishe deees ha tamarsiza astamarey booththa saleda bolla tamarside erisoy qaabetti uttidayssa istasay nababishe diizayssa bessees

issi eqota giddon keehi cora asay issife issi aaway tamarsishe dizayssa iza timirteza kaallishe deettis ha kaallizayta giddon maca addetinne dumma dumma nayti issife gididi deettis

Nam'i yelaga nayti issi aaymata shiiqidi woyto okkanas giigeti uttida issi naykka borsa aykopbe ekkishe dishin nayti nam'aykka kareth karete uttidayta erisis.

issi bessan tamman nam7antho kibile wursida tamareti tamman nam7antho kibile wursetha paace woykko intiranse geetettizayssa ekkishe deettes ha tamaretikka keehi lo7iza bessan uttidi ekkizayssi eretis

Issi biiththaa goyiza kaamee oge ooththishee de7ees;ha kaamee usuppun goomathan eqqidi dizayssa gidishin medhoykka bice milathes;ha kaamee ogeza ooththishee de7ees.

Issi ogedano naagiza serefike poolisey issi booththa kaame mata shiiqidi issi laagiza laaganchaza oychishe deees ha uzin oychizayssafe guye pakara qase issi haseka haray deees

Issi demban oge ooththiza kaame oge ooththishe deees izzaafe qasseka issi bagkara keehe lo'iza wurati cilile uttidayssa gidishin izi ogezan hara medha tiishe de'ees.

Ogge oththiza kaamey oggeza oththidi issi bagga gede shishishe dess ha kaamey ogeza issi bagga kehi lo'athi mollisidi issi bageza qaseka molisanas gigisidi woththides.

Issi kehi cora getetida ha acha tuboti issipe dizaysa kamey canana yididi de'ese ha tuboti dumma dumma medhora shiiqidaes ereyes

issi oosettishe diza oge duunan issi baggara cora polisey qasse macanaytikka eqqididishin issi baggara keehi cilila gidida phaqo giiti diza maatatinne michati diza isseka beettes

issi lo7iza oge bolla nam7i kaamey geedon sinthan gididi hemettishe de7ees ha kaametape issoy geede baggara toyota giiza xuufey xaafetin oyddu goomara nam7aykka woxxishe deette

issi denban dumma dumma kaameti dumma dumma keehi coura asati qasse lo7iza keeththati issi baggara oge ooththeza kaameti eqqidi deettes ha kaameti geessay guutha issi baggara qasse dhoqakko

issi demban keehi lo'iza hay wode keeththay keexettidi qasse issi baggara keexxanas shiiqida dumma dumma miishatinne pengen kaamey eqqidi dizayssikka beettes

Issi bessan bonba haatha duqanan shiqida Asati asay duma duma Yarkaneti Hatha duqishe de'etes Ha gesha Hatha duqanas shiqida Asati oydu yarkana ekkidi yida.

Issi bessani hilanchchatti haththayi izara adhdhi banas madiza tanikere gize mishshaza oththishshe detees.haa hilanchchatti oththiza tankereyi salo mala dizayissikka eretees.

Issi heeran keehi xillo haathay guppishe dizayssa beyana shiiqida asati ha guppiza haatha lo7ethi istas kaha goochin miicishenne ufaytishe de7ishe deettes

issi lo7iza medhay diza issi nam7i keechchati issife deettes ha nam7i lo7iza keechchati issi denbandizayssa gidishin ha7i wode ooththora woykko ashawanne simmintora ooththettina

Issi bessan geeshsha haaththa ooththidi ba geeshsha haaththa ooththidayssa anjisishe deettis ha anjisizaytikka ubbay ba ooththida geeshsha haaththayan kushe mecetishe diizayssa bessees.

nam7i asay oyti jarkane ehidi geeshsha haaththa duuqishe de'es ka geeshsha haaththa duuqiza nam7i yelaga macanayti ba haaththa henara hanara kunthi omati sini deettes

Issi haaththay aadhdhana mala maaddiza haaththa tubbu oykkida tankeerey issi bessan ichidi deessa ha tankelezas medheyssalo mala gidishin dumma dumma miishatara oykketidi ittides

Issi denban haaththa tubboy moogetidi de'es; ha haaththa tubba mooganas bokkida biitay qas issi baggan dishin izappe heni bagaara keehi cora gidida muuzeti salfera eqqidi de'etees.

Dumma dumma haaththa kessanas maaddiza haaththa tan keereti issife gidi di dizayssanne bolla hubhera xaafettida miishay haaththa shiisho giza eqatay issi di dizayssi eretti

Haaththa issi bessappe ara bessa efanas maaddiza dumma dumma tubboti hayssa ha bootan xaaxetidi keehi coorati uttida. Istappee guye baggara cima utethatikka deettes.

issi maashine giddon ooththiza oosanchati ba ooththiza mashineza beyishe woykko cheeke ooththishe deettes ha ooththizayta giddofeyssoy huphen qoobe kushen saatenne ufayssan miicishete

Geeshsha haaththa anjiso bootan dumma dumma asay ha7i anjettiza haaththafe kushen duuqi uyishin issoy qasseka issi bagkadhidi ha duuqi u7iza hasa poto denthishe dees

issi bessan geeshsha haaththa ooththizayti ha geeshsha haaththa anjisanas shiiqidi dumma dumma dere woga mayo mayidi ha oosettida haaththa kushera bochchidi anjisanas shiiqi uttida

issi ogezara iga caaniza kaamey iga caanidi kanthishe dizayssi beettees ha kamey kanthizasoy aspalte gidonta oge mitha tiixanne kaamey salo mala medhay dizayssao